Cal man nyuto gin tuku ma nongo kituku kwede me yubo wer ma waneno kiketo maraya wa ki ingeye ikabedo manongo kigwoko gaa tekwaro mapol en calgi eno

Man enini cal yo makonyo wan ducu weng ma lupur luwot mabol jo macito i ot yat weng makonyo dano weng me kacito i paco me kamegi makonyo lupur mekubogi ki cwalo camgi i poto ki medwogo i paco me kamegigi ki weng.

Man watye ka neno cal lee magin gikonyo ki coko yugi ma i leb mamegwa waromo lwongo ni karoli pole gi maro bedo i wi odur kama ito mere dwong i ye.

Eni tye watye ka neno kaka mo ma giruke ma nongo gin gitye type kaki madwong ka ineno cal eni maber kaka eni ni walongogi ni lukwat

Ki tung ka enini atye ka neno pony ki tung kumalo ma ot enini bedo calo ot lega ka ineno mot yadi gitetye I kine nying yadine pe aromo niang I kome maber ento kenyo tye iye gang lega.

Enini watye ka neno cal, cal gudi, gudi ni tero wa i kamo ma nongo watye ka neno gin ma konyowa kakube makubo kinwa madwong marom mapatpat eni pole kilwongo nyinge ni busta kibene watye ka neno kot tye kabino kot matye ka binoni ka ineno kadi kote kilwongogi ni nimbus clouds.

Man ma watye ka neno neni obedo latin anyaka ma en tye ka cato jami mapatpat macalo layata layata muno mutungulu ki nyanya

Atye ka neno yo ma kipuro kun teno bene cal lam mo pe iye i ngeye bene pinye nen cerecere cano bene nen tye ka tim biacara iye.